Ɖevi vi aɖe le ŋugbegble dzi. Eŋugbegble dzi le yiƒe megbea atsi aɖe le afi ma. Emakpawo le edzi gbogbo zã. Etsi kɔ ɖe anyigba ehe wo etɔ ŋu ɖe anyigba. Hafi exɔ aɖewo le megbea. Ɖevia medo awu o.

Amewo le ati te. Eɖewo ko enuwo de akpete me ɖe eta dzi hafi ŋutsu aɖe do awu gbemu he nya biam wo. Ɖevi aɖe le ŋkuame, ye hã lé rɔba bag ɖe eta dzi hafi nyɔnu aɖe le ŋkuame, ye hã do awu ʋɛ̃.

Ŋutsu aɖe le asime, edo apron enu dzram, nu yiwo dzram wòlea, karrot le eme hafi kukumba le eme hafi n..n…n..e.e.. gren peper ;e eme, gbali gbeliwo hã le e.e..e…emegbe hafi tomatosi le emegbe ye wò nuwo dzram ma enɔ nu ƒom hafi.

ame geɖewo va agbledemɔ ƒle ƒe wó wo agbledemɔ fiam le ekplɔ le dzi ekplɔ̃ lolo vavã agbledemɔwo de dzi ye ameɖewo dó awu yi eɖewo dó awu yibɔ wókatã wó foto tsom

Nyɔnu aɖe le emekpli gbɔ he akple ɖam. Ɖevi aɖe le megbe wòkpɔm hafi ekplɔ aɖe, woɖo ekplɔ aɖe le afima godzi. Wode ŋgo ɖe edzi. Ɖeviwo, ɖeke medo awu o hafi nyɔnua ɖe le megbe hã.

Sukuxɔme, enuɖuɖu mam, nuɖuɖua, nuɖuɖuyi mam wole nye mɔlu elã le edzi, hafi ɖeviawo kpɔ dzidzɔ be enuɖuɖu va aƒe me, emeyiwo le nuɖuɖua mam edo kuku, ewɔ ɖa yibɔ.

Woakɔ dam. Ekɔ ya dam wolea, amewo sugbɔ ɖe line na me. E gasɔ aɖe le wòƒe ŋkume. Eʋua aɖe hã nu megbe he lolo, nyɔnua ɖe tsitre ɖe megbea, hafi ŋutsua ɖewo do awu ɣi, eɖewo do awu yina.

Ma ɖe ƒe xɔmee ya. Nu vovovowo le xɔme. ɛɛ, nuxlẽkaɖi le xɔme hafi zikpi yiwo, hafi zikpi gbe, gbemuwo. Ekplɔ̃ vi aɖe le xɔme hafi ɖeka le kɔna me, hafi ɛɛ.

Amewo le labolatri ɛɛɛ, nyɔnuvi woame etɔ̃, ɖeka be ɖeka le yibɔ. Wo katã wodo awu yii hafi wodo glofsi ashi ŋu. Wo ɛɛ ɖeka enya gblɔm na mamlɛwo hafi mamlɛwo, o, wo, wonɔ te wo sesem.

Ŋutsuvi aɖe le ahadzraƒe ɛɛ do awu dziẽ lé akpete dzẽ le ashi hedo afɔkpa hã dziẽ ye kretiwo le egbɔ. Ekatã le dziẽ. Ahatukpawo le me, ahatukpa le megbe hã nɛ. Edo gaŋkui hã

amewo le keteke dzɔm, keteke wome enee ma le e.. le eŋkua me afi wo katã wolé bagi le ashi, wo katã woɖɔ gaŋkui, hafi ee eɖowo do bag..

Le aŋutsrɔɛ yɛlo le eŋka, le ŋu, ŋutsuvi woame ene be megbe. ŋutsuvi woame eve medo kuku o, woame eve hã do kuku yaw ole dɔ wɔm le ŋka, Habɔ.

Wole akɔ dam. Ako ya dam wolea, ame aɖewo do awu eʋu dzɛ. Eɖewo Do awu ɣi. Wo asi dem ɖe woƒe nu. Ame aɖewo nɔ anyi ɖe aƒe tame eye wo katã wote fli. Efliawo ta.

Wole sitɛdzi dzi, he awɔ ɖum, awɔ yi ɖum wolea ame ɖewo nye ame yibɔ le ŋkume hafi yevuwo le megbe hã, eɖewo do gaŋkui, nyɔnu yewo le wole ŋkua me woƒe ɖeka ta awu yibɔ afi wodo awu yibɔ he.

Ame amewo eka, dukɔ dɔwɔla woame etɔ̃ aɖewo ma, ye eŋu eŋu aɖewo le wobe ŋkume. Wole exɔ aɖe te hafi ɖeka lé etu le asi, etu vi aɖe le axadzi nɛ hafi wodo but gã.

Wole fefe fem, fefe ya fem wolea , wo katã wodo awu ʋɛ̃, eɖewo do pantalɔ yibɔ hafi wo katã dzodzom, le megbea, ametsitsiwo le wo kpɔm hafi atiwo le megbea, ati…

Yevu woame eve le sika kuƒe. si sikakuƒe yake wolea, woɖɔ kuku. Wo kata wole machine aɖe te. Machine ya te wolea, ewoa be katapila ene eh.

Wole sabala vovovowo dzram. Sabala, eɖewo le suesuesue, eɖewo le gãgãgã, yɛ ŋutsuviwo sɔŋe ke le sabala dzram. Sabalagbadɔ, wole gbadɔ hã te. Abladzo le afi ma hafi kabedziwo li yɛ ame yiwo tɔ ɖe asabala ŋua, eɖewo do awu yibɔ, eɖewo do awu dzɛ̃.

Ame ɖe ƒe xɔme. Kapɛtiwo le hafi ɛɛɛɛ kaɖiwo le keklẽ vavã. Zikpiwo ele xɔme. Eɖewo le sue, eɖewo lɔbɔɔ. Hafi ekplɔ̃vi aɖe le exɔme. wokɔ tree aɖe kɔ da ɖi. trea, bɔtilsi aɖe le me, wole.

Ame aɖe be xɔ mee ya. Fesre le enu. Zikpuiwo. Ekplɔvi aɖe le ŋgɔ eye wokɔ gbale, agbalevi aɖewo da ɖe ekplɔ dzi. Atigui aɖewo le kɔna me hafi e nɔnɔmetata ɖe wo le ŋegba.

Ŋutsuvi kple nyɔ, nyɔnuwo, wole laboratri. Wo saɛŋsi ƒe nuwo wɔm hafi ɛɛ nuyi wo lé laa shia, ye wokɔ nu srɔ̃mee. Wodo, wo katã wodo awu yii. Eɖewo ŋu kom hafi eɖewo wolé atukpavi aɖewo ɖe ashi.

Ame aɖe le aseye tsom. Politians a a a aɖewo. Ye wò katã woli dom. Eɖewo do gankui. Eɖewo do eeee. E e ame aɖe do awu ɣi. Ame aɖewo do awu yibɔ. Ame aɖewo hã do e ......

Amewo edɔ wɔm le sait, wolé sobolowo ɖe asi, wo anyigba glum hafi eŋu ɖe, eŋu gã aɖe le wo megbe hafi wo emɔ emɔ, wɔm hafi ame ɖewo le matsin ale zam le wo megbe. Wo katã woɖo kuku.

Ɖevi aɖewo le tsaƒu to ehe bɔl ƒom. Ɖeka le bɔl le asi ye mamleawoa wo le wo wonɔte wo wo ɖevia vɔm hafi eɖewo do a awu awu dzi eɖewo do awu awu awu ʋi hafi.

Sikakuƒe ye eŋuawo le ɛkɛ kum le anyigba ɛkɔkɔm ɖe eŋu eŋu bubu aɖewo me. Katapila le afi ma hafi amewo le wo me ehe kum. Nu yiwo le me ehe kumaa ame ɖewo do awu ʋi ye me yi wo ɖeka le ɛɛ

Nyɔnuvi kpakple ŋutsuvi aɖe wo koko ƒlem wo katã wo do me mɔtsonu hafi ɖeka ɛɛɛ ɖeka le bag le ŋkuame hafi ŋutsua do gankui.

Ɖeviwo wodo gbi ne nyɔnuviwo wo ha dzim. Wosa avɔ ɖe ali hafi eɖewo wode dzonu ɖe ekɔtome. Wo katã.

Nyɔnu aɖewo tso etsikuƒe. Wolé etsikukpea le etadzi. Woblɛ ta, eɖewo wodo awu yibɔ hafi wo wozɔzɔm ɛɛ atsi aɖe le wobe ŋkua me. Amaŋkpawo mesɔgbɔ le eŋu o. Ɖeka le hã le wobe ahadzi.

Agbakeke, ɖevi aɖewo lé agbakeke aɖe ɖe asi ye ame ɖewo le agbakeke ŋu amelewo li la si ame ɖewo le ekɔme nɛ, hafi exɔ aɖewo le wo katã woƒe megbe, ati aɖewo le woƒe megbe.

Wolé akpete vovovowo ɖe asi, wo mɔ zɔm le ɛɛpɔtaa, ame aɖewo ble ta, ame ɖewo meble ta o. nyɔnu ya ŋkua mea, ebla avɔ, avɔ ya wòblaa, kalɛs vovovo le hafi ɖevi aɖewo le wo megbea ɖeka do awu yibɔ.

ŋutsuviaɖewo le exɔtuƒe wodó kuku ɖe ta afi eɖewo dó awu yibɔ wókatã wó zɔzɔm wó stepsa liam ye amɖowo le megbe wókatã wó dɔwɔm wó exɔ tum

Akɔdayi ɖo ta ame geɖewo wo kampani nɛ ee me yiwo le e ŋka ŋkua me wokɔ woƒe flaga si go do kɔ de ŋkua me ye amewo woli, aseye tsom ne ame yiwo le ŋkua me. Eɖewo do kuku.

Nyɔnu wɔme ne aqɖe le ŋkua me he awuwo dome. Wo katã woble ta. Eta ʋi. E ame lewo le me megbe wo wota wo ha dzim. E ŋutsu aɖewo hã le megbe hafi meyio le ŋkua me wo bɔbɔ.

Ŋutsu kple nyɔnu aɖe edzo dom hafi ekplɔ ɖe le woxa eŋu aɖe le wo megbe hafi ati aɖe le wo megbe hafi amakpa aɖeke mele atia ŋu o, fi nuwo le kplɔ dzi. Nyɔnua do awu yiobɔ hafi ŋutsu do awu gbɔ mu

Wo katã wole xɔme. Wole enya nya enya kam ye eɖewo le dziaƒo. Woawo hã wodo awu yibɔ kple awu dzĩ le me hafi eŋuʋi le woƒe kɔ me. Wole afi ma. Ame siwo le photo ɖem wo hã le woƒe axadzi.

E..amelewo woƒoƒu, e..wo enya ale me kam elewo do xoxo elewo metsi nema o ye nyɔnu ele le wobe ŋkume eye nyɔnu ale le mashie dzi kpɔm, ŋutsu ale hã edo gaŋkui edo awu yibɔ nyɔnu ale ha.

Afɔku aɖe dzɔ ga wokɔ e ame aɖewo ame kuku aɖewo kɔ de ga eŋu lɔbɔ aɖe me eye le eŋu lɔbɔa polisiwo le megbe fi ame yiwo nua fɔma wo le ŋgɔ. Ye wokɔ nua kɔ yina ame aɖewo do gloves ɖe asi. Wokɔ nua kɔ yina.

Wo le xɔ tum. Xɔ ya tum wo lea, ame aɖewo le dzia dzia ƒo ame aɖewo le anyigba. Ɖeviwo le eme eye ame aɖewo do e awu ʋi ame aɖewo do awu dzi hã ame aɖewo do awu yibɔ, ame aɖewo medo awa o ye wokatã woƒoxla exɔ.

Nyɔnu aɖe le xɔme. Xɔ ya me wolea, emegbea, ati vovovowo li, atiwo, ɖewo lia, amaŋkpa mele ŋu o. Geɖe la afi ma, wonye ŋka, abladzoti. Bladzotia, wo katã woto nyuie.